Dj Kane a jarama a jurama a yettama bandiraɓe heɗiyankoɓe on <hesitation> heɗotoɓe GFM Goudira FM 95.1 <hesitation> halirde ummorade e nder Gudira gare min calminimon auditeur uji ɗi kala auditeur heɗiyanke <noise> ketoɗo oɗo wapyu min calmini on inde mon e yettode moɗon min biya on on jaarama <breath> bandiraɓe sehilaɓe on honono Amadou Djiby Barry halaldini <breath> <hesitation> hande kadi miɗen gardi ɗo e karah* karalla karalla <hesitation> jooguiɗo affaire ndeema e gayna* <hesitation> def affaire ndeema e département Goudiri <breath> <hesitation> hono <hesitation> ko wiyete service départemental du développement rural <hesitation> oɗon non min jogui ɗo neɗɗo mum hono Tamsir Sabaly <breath> eyyi ñanden jamma oɗon gandi aussi min baɗino ɗo yewtere gay e paɗo mo pr* to banggal ndeema <breath> e holno winnde waɗirte e holno ɗum wawi hokkude nafoore <breath> e ndeema o deemowo o ey <hesitation> ha hande tan biɗen gondi ɗo e Tamsir Sabaly e kanko woni <hesitation> technicien bon on service départemental ko wiyate agriculturée ko <hesitation> kufiɗo on service Gaye wiyate ko Saydou Ba eyyi ɗum non ko gondidiɗo Saydou Ba ko kamɓe gondi e nokku goto kamɓe gollidɗa <breath> hande kadi bon min gardi e makko gam tan wawde ee yewtude e moɗon e pour que yimɓeɓe ɓuura famde <hesitation> kowoni bon ndeema <hesitation> hol caɗele keɓatoɗe e ndeema holno winnde waɗirte e holno o ndeemowo waawi gollude <hesitation> heɓa nafoore ndeema ka eyyi so ɗum ɓenni aussi wawa <hesitation> hebde hen nafoore yeya e wura hen eyyi ɗum <hesitation> non ha hande tan comme ko non min biruno tan <hesitation> Tamsir Sabaly woni gay hande <hesitation> min gari lowdi hande ko o wiyate tubankoɓe biyata changement climatique changement climatique somin kaali ɗum kono waylo waylo batteɗo e waptuji e oɗo waptu to min goni joni oɗon gandi ko nduggu <hesitation> aussi ceeɗu aussi ene ara ceeɗu ɓenni e min bawi wide jangol aussi oɗonnene ko waptu mo ganduɗa hoorema min teksitima hen ene waɗi waylo waylo ji kewɗi kewɗi kewɗi mo yimɓeɓe teskiti joni <breath> tawa nden <hesitation> adana ɗin ɗon wodani jonnon changement climatique somin biɗum tan ɗum ko waylo waylo gonɗo e waptu jiɗi e ɗum woni bon so taw min jewti won sahaji e min ɓami exemple uji e yeeruji e won nokkuji won sahaji on jii bo p* hendu mawdu koɓe biyata cyclone air ou bien ouragan en ene ummo wone e leyɗele won nokkuji oɗon nana ba par*wame waɗi e taw bo pa* ene addayi ko bonnude e gueɗe yimɓe <noise> so ɗum ɓenni aussi bo pa*ene waɗi won sahaji min jiiya dabbude yaaha fotto tan ha bo * nata presque e ndemminare ɗum ɗon foof ko waylo waylo ji mo gandanɗa hoorema somin kali e ɗemgal tubankore ko ɗum woni changement climatique jonnon somin bi changement climatique <hesitation> ko ɗum tan <hesitation> fulɓe kaali hade wutte fondede e jullare yotaw joomum tawaka <hesitation> Tamsire salamu aleykum voilà bawa salmodirde e auditeur uji ɗi <breath> après bon min gara min berloma ɗiɗo namdi hono ko wayno changement climatique o holno bawirɗa famminde ɗum <breath> <hesitation> bandiraɓe halpulaar en gati minen min gona halpulaar en <breath> kono min gueto tan wawde famminde yimɓeɓe holko woni changement climatique

eyyi ko non no biruɗani ko ɗum woni changement climatique <noise> <hesitation> kono boy so min jiiɗa lelnude affaire o <hesitation> <noise> min bi on non bon ko ɗum woni changement climatique ko oɗon waptuji mo gandanɗa hoorema ko min gowno wadde ko <breath> <hesitation> ko min gowno wurde ko natti wonde non <breath> nduggu wona ²bon presque hono nden ko lebbi tati eko fawi joni bon yonata lebbi <hesitation> libbi tati timmuɗi ɗum joni biɗen gandi ɗum aussi ko caɗele to banggal ndeema ɗum non <hesitation> ha hande tan mi namdotoma <breath> changement climatique holko wawi addude e nder deema e to banggal caɗele e to banggal caɗele kayi

eyyi a jarama eno biruɗani <hesitation> min bawi wide tan so wiyama changement climatique tan biɗen gandi bo * ene waɗi caɗele kewɗe kewɗe kewɗe kewɗe mo fawata to banggal ndeema holɗiɗon caɗele to baggal deema so changement climatique wawi wadde

sa ƴeewi maaje ne lekki leƴƴi leƴƴi a ƴeewi maaro ne waɗi leƴƴi leƴƴi

<breath> <hesitation> a haali gonga Tamsir <hesitation> gati somin kali demgal tubankore <hesitation> ko wiyete facteur entropique ene jeeya e gueɗɗe mo ganduɗa hoorema <breath> waɗat ko ma neɗɗo waɗa ha hunde <clears throat> ko tawi ko ɓura ɓeydude ɓura hewde nafoore ene wawi aussi wonde hunde ko neɗɗo watta ko tawɗako usta nafoore ɗum wiyate ko facteur entropique eyyi nde o ɗiɗon facteur entropique <clears throat> en biɗen gandi hande hande hadi so taw ko probléme wiyama ba pra* changement climatique ene wodi c' vrai ko won gueɗe to ummi to banggal jomiraɗo e won gueɗe ko ɓuri hen hewde ene iwri to banggal innama aade en <clears throat> par ce biɗen gandi soppugol leɗɗe <hesitation> duppude ladde et aussi wadde hen jeyyigue ɗum foof ko gueɗe mo ganduɗa hoorema par ce que no biruɗani so taw bayu* ndeema ne foti wadde nafoore

so leɗɗe gala ndiyam ar* arta jonnon to oɗon bangggue min gua ko min jiiɗi namdadema hol gollala mo mbawɗen wadde beele ene usta caɗele changement climatique o to banggal yimɓe

<breath> eyyi ko gongua no biruɗani biɗa andi ɗum foof ina jeeya par ce que e gueɗe par ce que hande <breath> sa a daari laade amen nde <hesitation> ina waɗi no nokkuji ganɗa hoorema ɗiɗon nokkuji galano karaje ala karawal eyyi kono hande hande komin <hesitation> komin teksiti min gandi hay kleydi ndi won sahaji sa ari cikkata mataw bon ɗum koko fitta taw ba * kala ko wurno e leydi o ko karawal tan ou bien leydi boɗeeri jiiyata

bon on hendundu ne waɗa ɗum ɗoné mais hendundu ko watta ɗum non ko aussi bon ina waɗi aussi caɗele to banggal ndeema hol ɗiɗon caɗele

hendu ko jaggata hendu

eyyi % a jaarama Tamsir e cikkumi ko biɗa ɗo ko koko wura koko anda koko yiiya gati kala ndeemowo ko kaltaɗa ɗo ko ba * eɓe jiiya ɗum eɓe gandi ɗum ɗon <hesitation> cikkumi tan mataw ba * comme que émission arani ko reemoɓe arani bo * ko o mo ganduɗa hoorema ligguey mum foof ko yade reemde addu e galle mum ou bien reemde pour wawde yeyde biɗa bawi wide tan * <hesitation> kala heɗiyanke heɗotoɗo émission oɗo waptu <breath> so taw bon jomum ne yiiɗi ene joogui namde ko foti namnade <breath> ene wawi <clears throat> wawi noddude e numéro serveur o ene waɗa 88 628 05 87 so taw on keeɓi ko jidɗon namnade oɗon mbawi noddude technicien Tamsir Sabaly <breath> omo nder studio o pour que o wawa famminde on won gueɗe mo ganduɗa hoorema taw ba * on pamani ɗumen no feewi ɗum non <hesitation> Tamsir <hesitation> ha hande tan somin kaali to banggal <hesitation> <hesitation> mécanisme <hesitation> bawɗo ustude e gueɗe mo ganduɗa hoorema ene wawi ustude <hesitation> risque ji changement climatique ɗi eyyi to banggal tubankore ko wiyate ba ko prévision saisonnière <hesitation> holko ɗum woni

voilà eyyi kono min gartan tan e service météo eyyi service météo ko service mo ganduɗa hoorema kanko joɗi e leydi ndi <breath> eyyi kala département ji ou bien kala wuro ngo jaaɗa so taw ndunggu heewi tan eɓe joogui bo * koɓe betirta toɓo garɗo <clears throat> e toɓo garɗo e wuro ngo <hesitation> kamɓe aussi ɓo